Dhegodhego usameysan sida wareegsan kor saaran miis

Qol mudul ah oo bac kasaaran tahay oo uu ku xiran yahay albaab

Jiko iyo birthday canjeerada saaran iyo daboolkeeda caaga akin iyo falaasta shaahu kujiro

Buskud buskud kaas oo ku jiro dhalo kalarkiisu yahay cadaan

Jid highway ah oo mootooyinka maraayan iyo mooto mesha taagan mootadaas oo midabkeedu uu yahay gaduud oo baakinsan oo meesha is ka taallo

Shaati shaatigaaso shaati ragged ah midibkiisuna yahay gamma gaab ah

Waa afar nin oo dhisaayo guri daaqadihiisa qaar kor ayay saaran yihiin midna hoos ayuu taagan yahay, mid waxuu shamiitaynaa daaqada mid kor midna hoos.

Saxan ay kujiraan yaanyo simisaam oo lajarjaray iyo gacan meesha taalo iyo midi, jab simisaam ah oo lajarjaraayo.

Miis aysaaran yihiin saxan iyo disdi labada disdi waxakujira maraq halka saxanka cadaankaana uuku jiro malaay naradho ladubay

Waa baaquli ay kujiraan bakeeriyo iyo geed qalab ah. Waa baaquli ay bakeeriyo ku aruursan yihiin.

Nin oo miis ku sanjeecsan waxuu wataa shaati nacnackuleel ah oo kuleeti leh oo guluusta dhinac heysto shaatiga midabkiisu waa kafay. Ninka timihiisa waa timo tuur leh meesha waxaa suran suun.

Waa katiinad iyo dhagaheeda midabkeedu waa jaale xegeen waa katiinad dumar oo ah mid kuul leh oo isku laalaaban.

Waa dabaq dheer oo sagaal biyaano ah kalarkiisu uu yahay buluug.

Kani waa baabuurka qashinka oo qashin lugu aruurinayo naagana meesha ay taagan yihiin oo ay qashinka dhiibahayaan oo gariga lugu xareynayo. Naagaha mid labo garbasaar ayay wadataa midna labo xijaab.

Waa bakeeri cadaan ah waxaa kor ogadhagan xaanshi madow, bakeeriga waxaa lugu shubahayaa kafay oo laga shuubaayo geedka kafayga sameeyo.

Waa sawir meel kudhagan waxaa kusawiran seddex geel ah iyo geed meesha kutalaalan, waana seddex geel oo cunug yar hugaaminaayo.

Rag amo niman fara badan qaarna meel iska fadhiyo iyo kuwo wax aqrisanaayo waxey xiran yihiin dhar madow ah iyo oo kiyaalo cadaan ah

Waa meel ay iskugu imaadeen naago iyo niman faro badan qaarna wax bay dhageysanayaan qaarna way iska mashquulasan yihiin oo muubeeladooda kumashquulsan.

Waa qol fadhigiisa, tilifishinkiisa, qolkaas oo yaalo fadhi cadaan iyo madow ah, miis yar iyo qaanadihiisa, iyo dhalada darbiga iyo miiskeeda, fadhiga barkimaha saaran kalarkoodu uu yahay qaxwi iyo madow.

Didarac iyo gabsaarkiisa diraca oo midabkiisuyahay mid cagaar iyo beer iyo buluugg isugu dhaxjiro diracoo ah kumi kumi ama xidig xidhig dabsaarkoo ah mid basali ah qakhwe oo bibiya ah

Shabaq ay ku dhex jiraan liino aad u tiro badan iyo basal cad oo ka korayso liimada shabaqeyda, liimadaasoo isku jirto mid bisayl iyo mid cayriin mid yar -yriyo mid iyo waaweyn Halka basasana ay iskugu jirto sidoo kale.

Waa dhagax cad oo uu dulsaaran yahay caag yar oo cadaan ah labo midab mid cadaan midna qaxwi furkiisana qaxwi ah waxaa kuqoran hormudwandharka.

Waa roog fidsan meel banooni lugu cayaaro oo labo shabaq leh iyo birta wareegsan oo cidna joogin.

Waa nin futoshaari buluug ah wato iyo shaati cadaan ah iyo ookiyaalo oo niman kalana kadambeeyaan oo kursi madow ah kufadhiyo oo wadato koofi iyo kuwa dhar caadi wato oo koofi la aan ah.

Arday iskuul oo barxada fadhiyo oo iskugu jiraan wiilal iyo gabdho oo haddana isku jiraan wiilal yar-yar iyo kuwo waawey kuwo oo haddana kuwo oo buluug wato iyo kuwo cadeys wato gabdhahana way iskugu jiraan kuwo buluug iyo kuwo cadeys.

Waa muubeel oo qolofka laga bixiyay oo meesha yaalo iyo qolofkiisa. Muubeelka magaciisa waa s50, midabkiisu waa buluug maari oo bac kudhagan iyo jaajarkiisa oo meesha yaalo iyo dhagihiisa, batariga midabkiisu waa madow, dhagaha waa madow waxaa meesha taalo baakada muubeelka laga bixiyay.

Niman ooshimidaynaya darbi oo dabaqa nimankaas oo sadexa nin nin wuxu hayaa geedka shimidada Nina wuxu hayaa wax nimanka qaar waxay wataan shaatiyo buumoyin qaarna waxay wataan fanaanad

Mass masca dumarka isticmaalaan weji waxa uu qoran labaatane afarkiisuna waa guduud

Saanjab ama ababka lagu qurxiyo xafiisyada muujinta munasibadaha oo lagu Sharrxo munaasibadaha iyo xafiisyada

Cagaf cagaf jabinaayo dhul darbi ah oo fujinaayo cows kana

Waa xafiis niman ay iskugu imaadeen qaar way fadhiyaan qaarna kumiitaro kor u hayaan waxay iskugu jiraan kuwo suud wato iyo kuwo dhar caadi wato. Kuwo ookiyaalo la'aan ah iyo kuwa ookiyaalo wato.

Waa hool aada u qurux badan dhulku waa mutulaal cadaan waxaa yaalo miisaas waxaa saaran maro cadaan waxaa iga muuqda ubaxyo

Dugsi dugsiyada dabka saaran oo qalin ah daab ah waxaana ku dhex jiro biyo cambuulo cabdulaahi soo farfaleyso

Nin ninkasoo ku fadhiyo kursi shati wado iyo cimamad iyo surwal ninkasoo tirinaayo lacag oo laba boqol haysto bolna tirinaayo boqolna farqa u sarnyhay ninkasoo shatiga uu wato midabkisa uu yahay madoow oo shati titif leh

Waa jikin iyo jibsi oo caagman kujiro iyo doorooyin duban , waa laxayey siina.

Waa miis waxaa saaran dhalo yar oo cas oo ay kuqoran tahay tansigis biibtin iskiin bostar midabkeedu waa cadaan daboolkana waa mid dhalo u eg midabkeeda hoose waa madow oo kareem uu kujiro.

Waa gabar harqaan tuleyso harqaanka magaciisa jaayd midabkiisu waa cadaan iyo riigmo buluug ah, gabadha tuleyso waxay wadataa xijaab buluug maari ah.

Waa shaati buluug ah oo kuleeti leh iyo kuluus cadaan ah, shaatiga waa laalaaban yahay.

Waa mooye waxaa kujiro afar xabo basbaas iyo labo xabo tuun iyo cusbo mooygaas oo dhulka yaalo.

Waa sawir farshaxan ka waxaa ii muuqda naag meel fadhiso oo xiran saako cadaan fanaanad madow waxaa ag yaalla boorso buug ay akhrineysaa

Waa labo nin mid shaati wato iyo mid suud wato oo shaati cadaan ah hoos kawato iyo niman kadambeeyo waa niman iska caadi ah. Midka shaatiga caadiga wato midabkiisu waa madow mid kalana uu cadaan yahay.

Taawled oo aramajadisa wata iyo shoobinkisa mirayada iyo nalkeda mesha u yaalo labo armajo lee qabta taeledkas midibkisa uu yahay mid qaxwi ah

Cunug yar midkaaas oo ah mid daawa lasiinay midabkiisu yahay maariin ama madow xigeen dadka siinay ay yihiin dad waaweyn

Baaburo o sadax baabuur o waaweyn ah baaburadsoo kuwa ciida qado ama cida gadisa baburadsoo midabkooda iskugu jiran kuwa madaxoda madow ka ah cagahana ee ay madoow ka yihin

Gaaska waxa lagu keydsado oo Afar god ah, gaaskaasow midibkiisu uu yahay Afaiin Afar Godle ah, midibkiisu yahay madow Gaaskaasow ma taqana Qaanadaha leh oo jaajarka ku shaqenaya

iskuulka ardaydu isugu imaaday waxay isugu jiraan ardaykala sarayso iyo gabdhiyo wiilal oo safku jiraan wax dhagaysanayaan

Waa meel ay iskugu imaadeen naago badan oo wato dharka hidaha iyo dhaqanka, baati calanka soomaaliya iyo garbasaar cadaan ah wayna safan yihiin kuwana durbaano ayay garaacaayaan.

Waa boorsooyinka caaga ah oo nuucyo badan ah sida basaliga iyo jaalaha waa boorsooyinka lugu safro oo cusub.

Waa kabooyinka raga nuucyadiisa kala duwan sida cadaan, jambal cadaan ah, basali, jambal madow ah, jambal gaduud ah.

Waa laami oo bajaaj ay mareyso waana laami ladhisaayo waxaa yaalo qalabka lugu dhisaayo nimana ay joogaan.

Katiinad iyo dhagaheeda iyo faraanteeda iyo jijinteeda katiintaasoo ah midadb dahabi oo tiitiifle oo riixriixmole

Fiyoore nocyadisa kala duwan sida mid jaale ah mid basali ah mid cadaan ah mid gaduud eh mid qaxwi ah mid bing ah mid cani shax ah mid qaxwi ah o calemo u yahay ah

Galaas bakeeri ah ama galaas dhalo ah galas kasoo ku jiraan mushakal cabitaan mushakal ah sida waxa hoos ku juro batiiq iyo wax yaabo la isku qasay korna cambo ka saranyahay o seko o la diyaariyay

Waa meelaha kafayga lugu sameeyo oo rag iskugu imaadeen qaarna labo labo ayay kufadhiyaan, qaarna mid mid ufadhiyaan iyo kuwa seddex seddex u fadhiyo. Oo sheekeysanayo , kuwa koofiyo wato iyo kuwo caadi ah.

Afar nin iyo hal gabar oo meel taagan kuwaas oo imaaday meel beer ah wayna fiirfiirinaayaa. Waa labo nin oo duq ah iyo labo nin oo dhalinyaro ah gabadhana meeshay iska taagan tahay.

Niiclo meesha yaalo oo lagali yay kaarka salaam Bank

Waa saxan cad oo qudaar kujirto sida banbanooni ,yaanyo simisaam iyo hilib, kajab na kor oga daasan yahay.

Labo kursi oo madow ah oo fadhi camal ah korna sharaxaad ku leh geesihiisa waxaa yaalo kuraas cadaan ah.

Waa qol oo ah qolka shirarka lugu qabto waxaa yaalo miis dheer iyo kuraasman. Miiskaas qaxwi ah iyo kuraasman waa buluug maari.

Fadhi fadhiyasow ay saran yihin Barkimo Noocyadiisa Kala Duwan sida laba Barkimoo madow iyo mid riigriigmo leh oo Tiftif madow leh iyo mid Qaxwe ah Fadhigaasow midibkiisa yahay Baluug Kuni Barkamaha madow kuwa Suufsuuf ah kuwa kale ay yihin budo

Waa iskaraab magaciisa ladhaho tiitirii oo caag kujiro midabkiisu waa cagaar furkiisana waa cagaar oo labo boqol iyo kontan mililitir oo ah shan xabo oo safan.

Waa tukaan lugu iibinaayo dharka dumarka nuucyadiisa kala duwan sida saakooyinka, taraaxadaha, masarada, galoofisyada iyo taakooyinka.

Shati rageed ah kalarkiisu waa guduud ma qarax u ah waxaa xaqiiqo madow ah luus ayuu leeyahay kulalaaban yahay

Bacaad bacaad kaa soo mari la yihiin motooyin mid cadaan ah iyo mid gaduud ah

Kushiinka oo yaala godka oo labo godyo eh iyo labo sakxad oo kadaal ka taalo iyo geedka tuubada alaabta lagu dhaqo iyo armooyin alaabta la gashto

Sar dhamaad ah.oo jajabtay oo tiitiinyo ka dhex baxeen sartasi waa sarahii hore ee qadiimi ah oo duduntay oo dhismihii burburka

Waa qol waxaa yaalo sariir iyo labo koobadiin midabkoodu waa basali biyo biyo ah iyo buluug maar, go basali ah.

Waa arday iskugu jirto kuwa cadeys ah iyo kuwa jaale ah, oo wiilal ah mid dha caadi wato, labona dhar jaale midna dhar cadeys ah.

Waa miis, kursiyo iyo fadhi iyo barkintiisa. Miiska waxaa saaran hayaayad labada dhinac ka buuran, miiska waa miis birbirqaayo.

Miis miskaso saranyihiin Labosaxan ocadaneh iyo garafobiyocad ah iyo galaas miskaso midna saranyahay jabati Labojabati iyo bardhoduban iyo bisbas saxanka kalocas sidokale Labojabaatiiyo jibsi iyo bisbaskagaduudnaan garafadanabiyocadi kujirta galaska dhulkayaalo labada gesfarista

Waa mool laga adeegto oo ay iskugu imaadeen dad badan, waxaa kuyaalo tukaaman dadna ay maraayaan moolka dhexdiisa waa mutuleel cadeys ah.

Miis iyo fahi wuxuu saaran

Waa qol waxaa yaalo jiif iyo awleedkiisa oo cadaan, qaxwi iyo madow. Jiifkabna waa jiif labo nafar ah oo isku dhagan oo madow iyo qaxwi ah.

Waa koox banooni cayaarayso oo garoonka dhexdiisa kujirto. Waxay wataan fanaanad cadaan oo riigriigmo leh iyo buume madow.

Waa meelaha jiimka oo birarka lugu qaado magaceeda ladhaho istaroogaar, waxaa yaalo birar aad u wayn oo gacmaha lugu qaado.

Juwaano juwanadsooo ay ku jiraan badar juwano nocoda u yahay mid cagar ah iyo kuwo cadaan ah iyo kuwa sugri ah juwano o ku jiraan digir galey tuman o xajisan qamdi iyo waxyabo kale

Waa dharka saakooyinka dumarka ay xirtaan nuucyadooda kala duwan sida saako cadaan oo riigriigmo madow leh ama qaxwi ah, oo dhexda laastiig ku leh iyo saako bingi ah oo dhexda laastiig ka leh.

Waa katiinad dumar oo dahabi ah oona saqsaq leh, katiinadaas oo aad u dheer.

Waa buskud magaciisa waa mudla waxuu kujiraa mid baakad midna bac. Baakada waa cadaan iyo gaduud, mida bacda waa gaduud iyo cadaan, mid qalin iyo cadeys isku jirto.

Surwaal iyo shaate surwaalkaas oo ah surwwal luga dheera ah iyo kabahooda shaatugu waa gacmadheere shaatigaasoo sidookale suumanle

Labo wiil oo yar yar oo qamiisyo wataan oo Qur'an iskadhageysanayo. Waxay wataan koofiyo oo makaroofanka midi gacanta kuheysto midna afka u saaran yahay.

Waa labo caag oo leh seddex duleel waana caag saliid midabkiisu waa bingi. Caaga kalana midabkiisu waa buluug maari biyo biyo ah iyo daboolkooda.

Jalmad oo dab saaran iyo daboolkeeda oo burjiko cagcagey saaran yahay oo karku kor u qaadsan yahay.

Waa miis waxaa saaran labo kobashiin mid uu kujiro bakeeri midna uu kujiro caaga isku daboolan oo kobashiinka. Bareysna meesha saaran yahay iyo qoryaha lugu cabo oo meesha kutiirsan.

Miis oow saranyahay dhalo catar ah io bakadisa oo magaceda ladhaho boos dhalo eey kamuqto catarak dabolkedu oow yahay qalin

Waa katiinad u sameysan sida kuulasha kuulal biraq leh iyo kuulal caadi ah, kuulal basali ah iyo kuulal qalin ah.

Yukaan lagu iibinayo burka iyo moofooyinka iyo waxyaalaha lamidka ah iyo disdiyaasha iyo maacuunada kaladuwan

Waa hool waxaa yaalo kuraasman iyo miisas hoolkaas oo leh fiyoorooyin sharxan oo miis kasta saaran, buufina uu kuwareegsan yahay maslaxa, kursiyo cadaan ah ayaa meesha yaalo miiskana waxaa kudaboolan maro buluug maar ah.

Digsi laba dhagood ah digsigaasow ku jira hilib ee hilib cad iyo biyo oo saran miis Biyahaaso ah digsi oo laba dhagood ah miiskana dulsaran yahay hilib cayriin ah oo daba saaran ah

Katiinad, katiinadaasoo oo dahabi oo dahabi oo kale ama dahabi oo dahabi dahabi ah oo aad iyo aad u kuleysankatiinadaas oo hoos ayaan dahabina ah aadna u weyn.

Barxad aad u Wayn oo uu kucayaarayo cunug yar oo baskiil wato midabkiisu waa madow. Fanaanad jaale wato iyo buume cagaar ah iyo kabo horgashi ah, cunugaas oo kucayaarayo janjar.

Waa carwo lugu iibiyo dharka caruurta nuucyadiisa kala duwan iyo dharka dumarka iyo kabooyinka.

Waa wiilal cayaartooy oo safan oo sawir galaayaan qaarna foorarsan qaarna way taagan. Waxay wataan fanaanad cagaar iyo buume cagaar oo sharaxan.

Waa miis oo saaran yahay saxan madow ah waxaa kujiro jibsi, yaanyo simisaam, rooti hambeegar oo cunaayo qof meesha fadhiyo gacanta kalana muubeel kuheysto.

Waa macalin harqaan oo ardaydiisa usharxaayo sida dharka loo cabiro. Macalinka dharka uu wato waa beer iyo koofi cadaan ah, xariga dharka lugu cabiro uu qoorta usaaran yahay, ardayda oo ah dumar dhar madow wato midna indho shareer ayay wadataa midna waa indho shareer la aan.

Waa wiilal yar oo kufadhiyaan kursi oo na wataan dhar cadeys midna uu yahay maariin midna uu yahay Madow . Galaas biyaana agyaalo oo kursi kufadhiyo.

Waa kursi iyo miis buluug ah iyo tiiftiif cadaan ah leh sidii dahabiga usameysan, miiska waa dahabi.

Nin kursi ku fadhiyo muxuu wataa suud shaata cadaan hoos ugu jiro surwaal guduud ah gadaalo ha ka taagan gabdho

Bakeeri iyo dhiil meesha taala iyo daboolkeeda. Bakeeriga waxaa kujiro caano oo dhiisha laga shubay. Dhiisha midabkeedu waa qaxwi.

Meel uu kujiro ama tiro badan tiriyinkaas oo isku jiri kuwa bisil iyo kuwa cayriinah oo meesha la iskugu keenay